Yadda ake haɗa cin-cin, kayan haɗa cin-cin, kofi biyu na fulawa, rabin kofin suga, kayan zaƙi, rabin cokalin gishiri, rabin ƙwalban mai, rabin roban ruwa, kayan zaki ko yi ƙwaya biyu sai ledan man shanu, yadda zaka haɗa na ɗaya zaka tankaɗe fulawar ka a cikin roba mai tsafta ka cire datti, na biyu kasa gishiri da suga, na uku zaka sa kayan zaki da madara sai a ƙwaɓa shi sosai in an ƙwaɓa a tabbata yayi laushi, sai in ya yi laushi a nemo guri mai faɗi kuma mai tsafta a ƙwaɓa shi sai ka kawo wuƙarka ka yanka shi kanana-kanana bayan ka gama haka sai ka ɗauki tukuyar ka kasa mai a ka wuta, idan manka ya yi zafi sai ka kawo cin-cin ka da ka yanka su kanana sai a sa a mai a soya, a tabbata ana dubawa kar ya kone.

Yadda ake haɗa puf-puf, kayan haɗi kofi uku na fulawa, rabin kwalban suga, ranin cokalin gishiri, yisti, sai ana ɗebo ruwa mai ɗimi, bayan haka sai mai cufiran soye-soye, yadda zaka ƙwaɓa puf-puf ɗin ka, za a fara da zuba su gishiri da fulawa da suga a roba ɗaya sai ka ƙwaɓa su su dama kayan da suka bubbushe a ƙwaɓa su sai ɗebi yis ɗinka ka zuɓa, dalilin yis ɗin nan saboda puf-puf ɗinmu ya tashi sai mu kawo ruwa mai ɗumi mu haɗa sai mu kulle a roban da muka haɗa ya ɗan tashi, bayan lokaci kaɗan kazo ka ɗan bug aka cire iskan sai ka cire puf-puf ɗinka a yadda kake so in kanso manya-manya ka cire, in kanana ne a cire su, mun riga mun sa mai mu a cikin wuta sai mu soya puf-puf ɗin mu sai a nemi lariya a zuba in an cire daga mai saboda a tsame mai ɗin.

Tukuryar kamun, yana nufin samar kamon kifi ko abincin ci ko da aka kama ko girba a ruwa. Tukunyar, ana amfani da shi saboda rike abinci ko bayar da abinci. Tukunyar ana yin da karfe ko itace. Kamun ze iya zama kifi ko abincin teku da aka kama. A kauye, tukunyar teku yana nufin ko tukunyar kamun yana nufin da sabor kamun kifi ko abincin teku. A gidan abinci, tukunyar kamun yana nufin da zaƃin kifi ko abincin teku da mutun de ci. A gida, tukunyar kamun yana nufir da kyautar kifi ko abincin teku da za a ba ma ‘yan gida ko ‘yan waje. A gabakiɗaya, tukunyar kamun yana a nufi da kama kifi a hanyan sauki ko a hanyar kyautatawar hanya.

“-Africa” kuma za ka iya kiran sa gwandan daji. Ana iya samarwa Yamman Afrika ko a tsakiyar afrika. Akwai abubuwan bansha’awa a kan gwandan jeji; na farko, kwatance ya’yar itacen gwandan jeji yana da laushi kuma nun; nunan kore ko ja. Na biyu, gwandan jeji yana da daɗi yana da ɗanɗano kuma kamar maɗaya. Na uku, gwandan jeji, za ka iya ci ‘ya ’ya’ayar itacen aka ko ka dafa. Na huɗu, gwandan jeji abinci ne me gyara jiki. Na biyar, gwandan jeji yana girma da guri me ruwa. A gabaki ɗaya, gwandar jeji yana da daɗi, yana gyara jiki kuma ‘ya’yar itace ne ya kamata wani ya taƃa ya ji.

Masara ko hatsin alkama, abubuwan ban sha’awa akan masara ana ci a ƙasashen duniya. Amfanin masara na ɗaya muna amfani da masara a kamar garin tuwo ko a ci shi haka, na biyu ana amfani da masara a haɗa abincin dabbobi ko abincin kaji, na uku ana amfani da masara kamar mai, ana kiransa man masara. Ire-iren masara, na ɗaya masara mai zaƙi na biyu masaran da ake yin kunu, na uku dankalin masara. Darajar masara a jiki, na ɗaya yana ƙara ƙarfi, biyu yana ƙara lafiyar jiki, uku me adini a jiki ya ne. Yanda ake dafa masara, ana dafawa, ana gasawa ko kaci shi bayan ka tafasa a cikin ruwan zafi.

amfanin kudi munada waken suya ma nadaƙ alkama mu nada masara mu nada riji amfanin waken suya muna hada abincin kazina muna hada man da ake amfani dashi na soye soye muna amfani dashi don kada man shanu ko man shafawa masara ana iyya cin masara haka bayan ka tafasa ana hada garin tuwo dashi dan dafa abinci alkama ana biredi da alkama ana taliya dashi kuma ana hada abincin kaza da alkama man kasha riji ana iyya shan riji haka kawai dan yana da ruwa kuma yanada zaki ana hada abincin aladu dashi riji yana kare lafiyar jiki sannan yana kara karfin jiki

Mene ne gona? Gona fili ne ko gini, dan a girban da amfanin gona, ko kayan lambu ko dabbobi. Iri-iren gona muma da wurin da ake shuka kayan lambu, muna da wurin da ake kula da dabbobi, muna da wurin da ake kula da kifi. Abubuwan da ake yi a gona ana shuki, ana girbi, kuma ana duba kar ƙwari su taɓa kayan gona. Amfanin gona, in ka yi gona kana da abincin da z aka ci da gidanka, kuma yana ƙara girman al’umma. Abubwan ban sha’awa a kan homa. Gona yana rabuwa kasha biyu, akwai manyan gona akwai ƙananan gona, ƙananan gona shi ne wanda ake yi a bayan gida. Manyan gona shi ne da ake yi dan samun kuɗi. abubuwan da ake amfani da shi agona, muna da fatanya, muna da mujagala, muna da abin sa ruwa a kayan lambu.

kullewar kamu yanada ma'ana daban-daban na farko zai iya nufi ka gama aikin da kakeyi ko ka gama abunda kakeyi ko zai iya nufon ka kawo abu da ƙarshe toh bari mu fara ta fannin kifi kullewan kamu shine bayan ka gama kamakifin ka ka kai gida ka wanke jiki kuma ka wanke abubuwan da kayi amfani dashi wajen kama kifin. zaka iya ce ka kulle kamu a kifi. ta gurin kasuwa zai iya nufin ka gama siyar da abunda ka kawo a kasuwa. in ka fara kasuwan ka da safe, sai ka tashi da daddare zaka iya ce ka kulle kamu na ranan. a gefen wasa bayan anyi wasa anzo an kawo wasan ta ƙarshe zaka iya ce an kawo kullin kamun wasa. a gefen gida in mama ta fara dafa abinci kuma sai ta gama dafa abincin sai ta rabama yaranta su ci, kuma da iyali za'a iya ce ta gama aiki na ranan ko tayi kullin kamu na dafa abincin ta. ba awani gefe kuma in yara sunje makaranta da safe sai suka tashi da daddare shima za'a iya ce anyi kullin kamu a makaranta. in anje kitso kuma aka kawo kitson ta ƙarshe za'a iya ce an kawo kullin kamu a kitson masu ɗinkin kaya masu ɗinkin takalmi masu wankin mota in sun gama aikin su in sun gama ɗinka kayan in sun gama ɗinka takalmin in an gama wanke mota ko an gama wanke-wanke ko an gama wanke kwanuka na cikin gida za'a iya ce na gama kullin kamun na ranan.

Ƙwayar koko a cikin ƙwayar koko ya'yan itacen sun kai ishirin ko hamsun ko arba'in ana amfani da shi don haɗa madara ko kokalin. Halayen ƙwayar koko na ɗaya launin ja ko kore na biyu sifar za a iya samun babba ko karami kuma ƙwayar kokon yana da laushi. Abubuwan ban sha'awar ƙwayar kwokwo, na ɗaya ana iya cinsa haka ko a haɗa ruwan ya'yan itacen. Ya'yan cikin ƙwayar kokon daga ashirin zuwa ashirin da biyar kuma yana girma a kan bishiya amfanin ƙwayar kwokwo ana haɗa magani da shi ana iya ci kamar abinci, ana haɗa kayan kwalliya da man shafawa.

‘Ya’yan itacen koko, ana iya kira shi bakin koko, babban sinadarin da ya haɗa madara da kokale. Yanda ake cire ‘ya’yan itacen koko daga ƙwayan koko; na farko, in an girbe, na biyu, sai a jiƙa a ruwa. Dalilin jiƙawa a ruwa saboda ya cire zaƙin ta ɗanɗano. Na uku a busar, na huɗu a dasa, ƙarshe a niƙa. Halayen ‘ya’yan itacen koko, sifar girma na ne da nauyi. Amfanin ‘ya’yan itacen koko, ana amfani da shi don haɗa man-shanu, ana amfani da shi don haɗa abincin dabbobi, ana amfani da shi don haɗa madara ko kokale, ana amfani da shi don haɗa powder. Amfani ta gefen jiki; na ɗaya yana ƙara ƙarfin jiki, na biyu yana ƙara ƙarfin ido, na uku yana ƙara kyan jiki da kyan fuska.

Itacen koko ana amfani da shi don haɗa kokale, ‘ya’yan itacen koko shi ne babban sinadarin kokale. Halayen bishiyan koko, yana da tsayi, yana da ganye, yana da gadaje, yana da furani, yana da ‘ya’yan itace. Yanayin girman bishiyan koko, yana so guri mai ɗumi, yana so jiƙarƙen ƙasa, yana so fitar rana, yana so kuma a kula da shi. Yana da za a girba da bishiyar koko; na farko a dasa iri, bayan haka a cire ciyawa, sai a sa taki, sai a lura da ƙwari kar su ɓata ‘ya’yan itacen. Abubuwan ban sha’awa akan bishiyan koko; zai iya zama wa shekara da ya fi ɗari, kuma yana kare iskada ƙura daga shigo al’umma ko gida.

Kwakwa, amfanin kuɗi wanda yake ba da abinci, ƙurwa, mai da sauran abubuwa. Halayayyan kwakwa; yana da tsayi, yana da ganye, yana da bagaju, yana da furani, yana da ‘ya’yan itace. Amfanin kwakwa; na farko abinci; ana iya dafawa ko a gasa a ci. Na biyu, ruwan cikin kwakwa; ana iya sha ko a yi amfani da shi kamar ruwan ‘ya’yan itacen. Na uku, mai; ana iya shafa mai ɗin a jiki ko a gashi. Na huɗu, itace daga bishiyar kwakwa, ana amfani da shi don gini. Lafiyar jiki daga gefen kwakwa, yana gyara ido, yana ƙara lafiya, yana gyara gashi, yana gyara jiki. Abubuwan ban sha’awa akan kwakwa; zai iya zama ma shekara ɗari, kuma yana ba da abinci da gurin hutawa.

Ire-iren kwakwa, na farko, kashin kwakwa, naman cikin yana da laushi kuma kore ne. Gwallagagar kwakwa, naman cikin yana da tauri, guntun kwakwa, ƙarami ne. Hujin guntun kwakwa, abubuwan da ake iya samowa daga kwakwa, ruwa, madara. Madaran ana amfani da shi don girki da kuma don gasa abubuwa. Ana samum mai daga kwakwa, ana amfani da shi don haɗa mai da girkin abinci, magunguna kuma da man shafawa na gyara kai da gyara jiki Ana samun fulawa daga kwakwa, bayan an nika naman cikin kwakwan. Amfanin kwakwa a lafiyar jiki, yana gyara jiki kuma yana ba da karfi, yana gyara lafiyar gani, yana gyara noyin jiki. Amfanin kwakwa a gefen girki, ana amfani da shi don haɗa miya, ana amfani da shi don haɗa ƙayan zaƙi.

Gonan masara, gonan masara ana samuwa a duk fannin duniya. Ire-iren gonan masara na ɗaya manyan gina masara ko manyan kasuwan gona masara ana irin wannan gonan don abincin dabbobi ko abincin mutane na ci ko na gasawa. Na biyu gonan cikin gida, wannan gona ana shukawa a bayan gida kuma karamin gona ne. Na uku wannan gonan masara ana shuka masaran ba a sa taki ko ba a sa feshi kuma na ƙarshe wannan gonan masara ne kawai don yin gurguru. Yadda ake shuka masara na ɗaya dasa iri na biyu za a sa mi shi feshin ruwa. Na uku za a sa taki na huɗu za a duba ko akwai ƙwari, na karshe za a yi girbi. Abubuwan da ake amfani da shi wurin shuka masara. Na ɗaya abun shuka biyu abun feshi kuma na karshe abun girbin masaran in ya riƙa.

Amfani shuki ne da ke girmarwa kuma: ana girba don abinci da sauran abubuwa. Ire-iren amfanin abinci, ana shukar da irin amfani don abincin ci da na dabbobi. Amfanin kuɗi ana yin shi don sayarwa a kasuwa kamar koko ko kwakwa muna da alkama muna da rake. Amfani don gyara cikin gida ana shuka wannan amfanin don gyare-gyaren da kwalliyar cikin gida. muhimmancin amfani, ana yin shi don cin abinci ana yin shi don gyara cikin gida misali amfani, muna da masara muna da wake muna da alayyaho muna da kankana muna da mangoro muna da dankalin hausawa muna da dankalin turawa muna da gwaza muna da kwakwa muna da koko. Duk irin waɗannan amfanin ana shukawa don ci ko don haɗa abubuwa.

Yanda zakasan amfani yayi dan girbi, bari mu fara da alkama. Ya zakai kasan ya kai na girba, ɗaya ranan sa zai canza, daga kore zuwa ja. Na biyu zai dan bushe. Na uku daga laushi te zama me tauri. Yanda zakasan kayan lambu, yayi ma girbi ɗaya canjin lome. Biyu sifansa zai canza. Kuma uku zai laushin nataɓawa. Yanda zakasan sh shuki me jijijoyi, yayi na girba siffan zai canja. Akwai sauran alamomin da zakasan amfani yayi ma girbi. Ɗaya daga lokacin, ka shuka zuwa lokacin girbin. Za’a ƙirga kuma zaka duba wani lokacine ya kai girba. Misali kamar masara, in ka shuka bayan wata uku ko hudu yayi na girba. kuma zaka gan zaicanja a ware, kuma in kasa a baki.

Hannun ka a gona yana da nufi daban daban bari mu fara na farko hannun ka a gona zai iya nufi in kana rike 'ya'yan itace in kana rike 'ya'yan tacen nan hannun ka a lanƙwanshe ƴa'sun ka suna kallan sama kuma zaka rike 'ya'yan itacen nan a hankali yanda zaka rike 'yan'yan itacen a hannun ka a gona na farko zaka iya rike lemu ko zaka iya rike 'ya'yan itacen inda suke da laushin jiki yanda ake amfani da hannun ka a gona a kowanne lokaci a gida zaka iya amfani dashi lokacin bayar da abinci ko lokacin cin abinci zaka iya amfani da hannun ka a gona lokacin shuka abubuwa a gona na ƙarshe hannun ka a gona ana iya amfani dashi lakacin haɗa abubuwa ɗayn nufin hannun ka a gona ze iya ma'ana ta kam yanayin da yake shafe shuka na ɗaya zaka ga shukan ya lanƙwashe na biyu kuma zaka ga shukan baya girma dalilan hannun ka a gona da yake shafen ganye na ɗaya za mu ga ƙwari yasa shukan ya lanƙwashe na biyu cututtuka zasu sa ganyen ya lanƙwashe kuma babu kula na ganyen zai iya sa ya sake lanƙwashewa hannunka a gona ta gurin rike 'ya'yan itace in ka rike da kyau kana kula dashi kuma in ka rike da kyau zaka rike shi kuma ka ji laushin 'ya'yan itacen yanayin da ake rike hannun ka a gona na ɗaya girman 'ya'yan itacen in 'ya'yan itacen karami ne zaka iya rike wa a hanunn ka ƙwaya ɗaya in kuma 'ya'yan itacen babba ne zaka rike shi a 'yasun ka duka biyun kuma zaka yi amfani da 'yasun ka ka rike 'ya'yan itacen da kyau

jin daɗin abincin gida wannan babban hanya ce ta gurin da ake ɗanɗana abinci kaji daɗin kuma ka gane al'adan gurin. amfanin jin daɗin abincin gida na farko zaka ji dandano daban-daban na biyu zaku koya ya ake dafa abincin a hanyoyi daban-daban. kuma yana sa ku koya yanda ake cin abincin a hanyoyi daban-daban zaka iya ci da cokali ko zaka iya ci da hannu. gurin da ake samun irin wannan abincin zaka iya samun abincin a hanya zaka iya samun abincin a kasuwa zaka iya cin irin wannan abincin a gona kuma zaka iya cin irin wannan abincin a gurin dafin abinci na gida. jin daɗin abincin gida yana ƙara zumunci tsakanin baba da yaro yana sa mutane su zauna tare kuma yana kawo zumunci. in ana cin irin wannan abincin wa'insu lokaci ana faɗa tasuniya ko kabama yaro shawara. in ana ci kuma yara zasu iya cema baba da mama sun gode. kuma zasu iya tambaya tambayoyi su gane abubuwa. in ana jin daɗin abincin gida ana amfani da abubuwan da aka kawo daga gona ku wanke ayi amfani dashi kuma ana amfani da tukunyan da aka haɗa da laka. shi yana cire dandanon abinci kuma yana cire sa abinci yayi zaƙi. kuma cin abincin gida yana sa mutum ya koya yanda ake dafa abinci. irin wannan cin abincin in an zona yana sa abun ban dariya. za kuyi dariya kuma yana kara zumunci.

jin dadin abinci ko sha tsakanin babba da yaɽo yana kawo zumunci kuma yana kawo babba da yaro kusa da juna a lokacin cin karamin abinci ko sha na daya ana iyya bada labari a lokacin babban zai iyya bama yaron shawara kuma lokacin cin abincin yaron zai iyya tambayan babban sa tambayoyi akan rayuwa bayan haka yaron zai godiya ma babansa dan abubuwan da baban yayi masa kuma lokacin abinci da sha a lokacin ana iyya fadan abun ban dariya ana kawo zumunci ana kawo abunda aka tuna ada kuma anna iyya samun ingancin lokaci a lokacin kowa zai iyya fadan abunda yake ransa shiyasa yace ana kawo mutane kusa kuma ana hada zumunci

Jin daɗin abincin gida babbar hanya ce da ake jin dadin ɗanɗano ko alama. amfanin jin daɗin abincin gida. Na ɗaya ɗanɗanon daban ce saboda ana dafawa hanyoyin daban-daban ne kuma: yan ƙara guiwar kasuwar ƙauye ko yana ƙara ƙarfi guiwar kasuwar ƙauye, ana amfani da abubuwa amfani gona wanda ba su jima ba ko yadda za a iya samun jin dadin wannan abincin a ƙauyen ko na gida za a iya samun abincin a bakin titi wajen yara masu tallan abinci, za a yi samun a kasuwan ƙauye don sayar abubuwa ƙauye za ka ga matan nan sun kawo abinci. sannan za a iya irin wannan abinci a gonar in an je girbin abubuwa gona in a kawo irin wannan abinci. Ana dafa irin wannan abinci a gida in ana so kowa ya ji dadin abincin sai maman gidan ta dafa.

Jin dadin abincin gida, abubuwan da ake gani lokacin jin dadin abincin gida za ka ga naman cikin abincin yana da laushi kuma yana da zaki in ka duba abincin gidan za ka da ganye mai yawa kuma ƙanshin abincin yana sa kwaɗayi bayan haka dandanon da zaki sosai kuma abubuwan da aka amfani da shi wajen dafa abinci gida abubuwan da ake samowa a kasuwannin ƙauye ne ko abubuwan al'ada kuma ana amfani da abubuwan da kakanninmu suka yi amfani da shi shi ya sa abincin yana da daɗi. Kowanne al'ada da yadda suke dafa abincin, ina ana cin irin abincin gida yana kawo zumunci yana goyon bayan kasuwan ƙauye kuma yana sa kowa ya kawo nasa al'adar a yi canje.

Jin-daɗin abincin ƙauye, babban hanya ce na taɓa ko cin abincin al’ada a wuri, amfaanin irin wannan abincin yana ƙara ƙarfin gwiwa kuma ana dafa abincin nan ta hanyoyi daban-daban, wurin da za ka samu irin wannan abincin a bakin titi a kaasuwar ƙauye, a gona in an zo girbi ko a babbar gida in an zo biki, Irin wannan abincin in ana dafawa ana sa ganye mai yawa, kuma naman cikin yana nuna. Bayan haka in kaa ci wannan abincin dole ka nuna godiya, ka ce kaa gode cokalin da ake amfaani da shi don cin wannan abincin, cokalin roba ko cokalin ƙarfe ko cokalin da aka haɗa na itaace kuma abincin, in za dafa irin wannan abincin ɗin ana amfaani da hanyoyi daga kaakannin mu suna dafa abinci a daa, kuma yana nuna al’adan mutaane daban-daban.

Jin daɗin abincin gida, in za’a dafa abincinnan. Ana amfani da abubuwar da aka siya ƙauye. Na ɗaya muna da daddawa, ana haɗa daddawa daga kalwa muna da su shinkafan tuwo ana haɗa irin wannan tuwon dana shikafa. Munada kunun zaƙi ana haɗa irrin wannan abincin daga dawa da gero. Mu nada miyan da ake kira miyan kuka ana haɗa wannan miyan daga bishiyan da ake kiran sa bargon bishiya Ana da wa'ensu miya ana kiransa miyan karkashi ana haɗa wannan miyan daga ganye da ake kira kalkashi asa barkonu mai yawa sai asa gauta in kaci irrin wannan dole kaji daɗin sa. Akwai abincin da ake kiransa shinkafa da mai da yaji wannan abincin zallan shinkafa da wake da mai sai da yajin ka, yana cire zaƙin abincin da ɗanɗano shiyasa a kace in an dafa wannan abincin anasa ganye da yawa in kaci irrin wannan abincin yana ƙara lafiyan jiki kuma da ƙarfin jiki.

Kayan aiki ne da ake amfani da shi a gona ko motar da ake amfani da shi a gona ko wurin kula da dabbobi. Da farko muna da abun shuki, abun shuki muna da fatanya zaka yi amfani da shi ka shuka iri. Na biyu muna da magirbi ana amfani da shi don girbe kayan gona in sun kai na girbe. Muna da abun feshi wannan ana amfani da shi dan asa ruwa ma kayan gona ko a sa masa maganin feshin, muna da abunda zaka yi amfani da shi ka rage ciyawa ko ka cire ciyawa kwata-kwata. Wannan kayan aikin da ake amfani da shi a gona, ya ana amfani da shi don ya ƙara giman kayar gona kuma ya rage aiki. Saboda in kana amfani da irin wannan kayan aikin, aikin ka zai yi sauri kuma aikin dai yi safta. Irin wannan kayan aikin shi ana amfani da shi don ya rage aiki kar yai yawa ma mutun.

Wannan hanyoyi ne ko abubuwan da akeyi a duba shuki, ko dabbobi a gona soda shukin na ya girma ko dabbobin ka karsu mutu. Kafin nana ayi shuki kafin nan a yi shuki akwai abubuwan da akeyi. Na farko za’a gyara ƙasa a duba ko jiƙaƙƙiyar ƙasa ne. Na biyu zaka zaɓi irri zaka cire masu kyau ka cire marasu kyau in daga mare kyau. Mara kyau in shine wanda tsutsa ko kwari sun riga sunsa baki. Bayan haka sai kaje ka dasa ƙasan ka a gona, bayan kayi shuki sai ka matsa kana dubawa ko wani lokaci, kuma in shukin su yawa a guri ɗaya sai ka cire ka dasa shi a wani guri. Bayan haka sai ayi feshin ruwa ko ayi feshin maganin kwari, a gefe dabbobi ya kamata a dunga duba su bayan wasu lokuta saboda aga lafiyan su. Abincin su kuma ana basu a bisa lokaci sai a dinga duba masu cikin lokacin haihuwan su yayi a cire su daga sauran dabbobi

Bibiyar gona, shi ne dubawa ko sarafawa daban-daban ayyukan cikin gona ko aikin cikin gona, kungiyoyin bibiyar gona, na ɗaya bibiyar amfani, wannan ana duba ya amfani suke girma kuma da lafiyar su, bibiyar ƙasa ana dubawa ya ƙasar yake, wasu ƙasa ana dubawa ko suna da isasshen ruwa ko busheshen ƙasa, bibiyar yanayi za a duba ko akwai isasshen ruwa a gonan ko isasshen hasken rana, sai bibiyar dabbobi, ana duba ana duba ya dabbobin suke, suna girma kuma suna cin abinci abubuwan da ake amfani da shi don duba bibiyar gona, na ɗaya za a iya rubutawa a takarda a rubuta abubuwan da suke faruwa a cikin gonan kowani lokaci ko za a iya amfani da waya a rubuta a cikin waya a ajiye ko za a iya amfani da jirgin sama mai tsayi, wancan ma ana iya amfani da shi dan duba abubuwan da suke faruwa a gona.

Shuka mai danganawa yana a jiye wuri da sama fesfes ba a ganin datti mai yawa, amfanin shuka mai danganawa iskan wurin da tsafta kuma ana samun waje sosai sabida in ka yi irin wannan shukan zaka sami guri mai yawa yana ƙara lafiyan jiki saboda baya cin guri sosai kuma in zaka rinka kula da irin wannan shukan baya sa a kasha kuɗi sosai yanda zaka shuka irin shuka mai danganawa na farko, ka zaɓi irin mai kyau wanda zai girma maka a lokaci mai da wuri kuma ka bashi hasken wuta mai kyau saboda inya sami hasken wuta zai girma da kyau a samasa ruwa isasshe ruwa kuma a dinga sa taki ko wani rana bayan haka in wannan shuka mai danganawa yana girma za`a cire ƙananun masu girma a gefen shi a dasa su a wani gefe saboda shukan ya sami guri ya girma da kyau kuma ya bada iri mai kyau

Ambalin ruwa ko canjin yanayi yana faruwa a wasu gefen gari ko a wasu lokuta a shekara, abubuwan da ambaliyan ruwa da canjin yanayi na kawowa wa al`umma kuma mutane, na farko yana sa mutane su rasa gidan su kuma su bar gurin da suke zama zuwa wani gefe in ambaliyan ruwa ya ya fara a unguwa yana ɓata cikin gidan kuma yana ɓata kayan mutane, na biyu yana ɓata kayan cikin anguwa, na uku yana yana sa yana kawo cututtuka kuma yana sa mutane su samu zazzaɓi, na ƙarshe yana ɓata kayan gona kuma da abubuwan kasuwa kuma yana kawo cin baya a gari kuma al`umma ko a cikin gida yanda za`a rage ambaliyan ruwa da canjin yanayi, na farko za`a shuka bishiyoyi a gurin da ya kamata, na biyu za`a buɗe gurin da ruwa ya kamata ya wuce bayan haka a daina zubar da shara gurin hanyar ruwa in an daina zuba shara a gurin hanyan ruwa ruwan zai iya samun gurin da zai wuce kuma canji a yanayi wannan zamu iya gani muna da hazo ko muna da sanyi in ruwan sama

kayan aikin gida daga tushe zuwa kayan aikin masana, canjin kaya daga halita zuwa abubbuwa mai amfani misalan kayan aikin gida daga tushe: na ɗaya: itace ana samuwa daga bishiyoyi na biyu: idan an girbe amfani daga gona, za a iya samun abinci na uku: itacen kwakwa, ana iya samu tsuntsiya sarrafawa daga aikin gida zuwa ƙananan sashe: na ɗaya: za-a murkusa na biyu: za a raba na uku: za a cire datti na ƙashe: za a niƙa, misalan kayan aikin gida daga tushe: na farko: kayan itace za a canza su zuwa takadda da muke amfani da shi don rubutu na biyu: yadi a ɗinka zuwa kayan sakawa na uku: tumba a samu ƙananan faranti na cin abinci se na ƙarshe: kayan aikin gilashi za a cire ƙananan robbobi daga ciki

Rogo shi ne muhimmancin amfanin gona. Abubuwan da ake yi bayan girban rogo:: Na farko, girbi, ana yin girbin bayan wata shida zuwa sha biyu bayan ka shuka rogo. Na biyu, ana warwarewa, bisa ga girma, sifa, inganci. Na uku, ana wankewa saboda a cire datti da ciyawa a jikin rogon. Sarrafawan rogo: na farko, za ka cire bayan rogon, na biyu za ka murƙusa shi, na uku, za ka jiƙa shi a cikin ruwa ya jiƙu saboda cire zaƙin da ɗanɗano, na huɗu ana jiƙa rogo a rana, sai na ƙarshe ana kaiwa a niƙa saboda a samu gari. Kayan da ake samowa ko abubuwan da ake samowa daga rogo: na ɗaya dankali mai gari, ana amfani da shi don yin abinci, na biyu garin kwakwa, ana amfani da shi ta gefen magani ko haɗa magani.

Mata suna da amfani, kuma suna da mahinmanci a gefen gona, kuma suna ba da gudunmawansu ta gefen abinci, ta gefen cigaban ƙarkara, kuma ta gefen rage talauci a gida, ko a kasuwa, ko gari. Sarrafawa abubbuwan gona a ta gefen mata, na ɗaya: suna kawo abinci, suna dafa ma yara abinci, kuma suna dafa ma mazansu abinci, yana kuma kawo aiki a gida, yana rage zaman banza, kuma yana sa matan da suke zama a gida, su samu ɗan zan ji a jikinsu, abubbuwan da mata suke fuskanta ta wurin sarrafawa abubbuwan gona: na ɗaya muna da al’ada, na biyu muna da lokacin da basu da shi ta sarrafawa abubbuwan gona, saboda girki, kuma da lura da yara. kuma ba su da abubbuwan da zasu yi aiki da shi. Yadda za mu taimaka ma wandannan matannan namu, don koyar musu, ko mu ba su abubbuwan da za su iya amfaani da shi, su gyara abubbuwan gona.

mata suna da babban mahimmanci a gona kuma a gurin noma. bayan haka suna taimako ta wurin dafa abinci da gurin kaiwa kasuwa. mata kuma suna da babban mahimmanci ta wurin shuka kuma ta gurin girbewa. kuma suna taimako a gurin duba shuka kar ƙwari ya taɓa kuma kar ciwo ya taɓa noman ko shukin. abubuwan da mata sukeyi a gefen noma na farko suna dubawa kar abinci ya ɓaci ba biyu za'a iya kawo masara daga gona se a ba mata su zama dashi garin tuwo. za'a iya kawo rogo daga gona mata zasu iya juyewa ya zama garin sha kuma bayan an kawo abinci daga gona na mace tana iya yin tana iya tabbatawa ta kara masa auki a kai. kalunale da mata suke fuskanta a gefen noma na farko basuda isashen kayan aiki na biyu basuda isashen lokaci aikin gida zai musu yawa kuma ga lura da yara. na ƙarshe wa'insu lokaci bamu bama matan mu girman da ya kamata na mace zata iya aiki baza'a bata girman ba amma in namiji ne za'a bashi nashi girman. yanda zamu iya taimakon mata na farko zaka iya basu kayan aiki na biyu zamu basu gudumawan mu kuma zamu iya koya musu yanda zasuyi aikin. yanda mata suke iya ƙoƙrinsu kar abinci ya ɓaci bayan an dafa abinci zasu iya kokarin su a aje shi a guri mai kyau kar ƙwari ya shiga kuma saboda iyali su samu za'a iya kawo abu daga gona misali munyi amfani da wake zasu iya dafawa zasu iya zamar dashi a ƙose a ci a gida ko a yishi ya zamo alele. za'a iya kawo gero daga gona mata zasu iya amfani dashi ayi kunun sha ko ayi fulawa dashi.

Mata suna da babban muhimmanci a noma kuma su na bada gudunmawa a gurin rage talauci kuma da cin gaban ƙara ƙarai sarrafawan mata a noma ɗaya suna neman abinci ma gida na biyu kuma suna neman aiki ma kan su ƙalubale da mata suke fuskanta a noma ɗaya muna da al'ada waɗansu al'ada suna hana matansu fita na biyu kuma ba su da isasshen lokaci na aiki a gona kuma kuma basu da isasshen kayan aikin noma yadda zamu iya taimakama mata a gona na ɗaya zaka iya koya musu ya zasu yi aiki kuma a basu kayan aiki na biyu zaka iya basu kuɗi ko abubuwan da za su yi amfani da shi kuma zamu iya taimakon su a ta gurin gefen kasuwa kuma da abubuwan da za suyi yadda ake dafa bushasshen bushasshen dankali a Afirka akwai ire iren yadda zaka dafa na farko za ka jiƙa jiƙaƙƙen jiƙaƙƙen dankalin ka ya kwana ka cire shi a cikin ruwa ka cire shi a cikin ruwa na biyu sai ka tafasar da shi a cikin ruwa sai yayi laushi na uku na uku sai ka daka shi bayan ka daka bayan ka daka za ka iya cin shi kowanne miya wannan kuma wani hanya ne za za ka iya dafa bushashshen dankali shima na farko za ka iya jiƙa shi ya kwana sai na biyu ka sa shi a ganyen ayaba sai tutrurin zafin tukunyar zai sa shi yayi laushi wannan kuma in yayi laushi za ka iya cin shi da miyan ganyen ka kuma za ka iya cin shi da nama wannan dankalin yana da amfani a jiki na ɗaya yana gyara jiki na biyu yana bada ƙarfi a jiki kuma in ka ci shi za ka samu lafiyan jiki